Wolayttan woga geetetti. xeegettiyaagaappe issoyi wolaytta goojjo keettaa gidiyo wode wolaytta goojjo keettayi muleera maataappenne mittaappe oosettaaga. Akka ubbaa kaaphi oyqqana mala mahaaliyan eqqi wogga mittayi tuussaa geetettes.

samppay merettiyoy maataappe daddetidi gidiyo wode, i maadiyoy sampaa bolan qumaa wottidi maana mala go'eteettees.

Alleeqoy asaay ba qooriyaa bollan woottidi puullayidi hemettana malanne keehippe allaxxana mala maadiyaa miishsha. alleeqoy keehippe lo"iyaaba be'iyoode.

Begeeraa qan7iya miyo keettan ayba mall7iya qumati doosona gaadii bilanddoyi, pilayi, unccayi, muchchoyi baaccirayi issippe doosona. Ha qumati maanawu doonan keehippe malliya quma gidiyode asayi miyode zaarada ma ma giissoosona.

Issi diran shiiqqira donnuwaayo maanawu mal'iya qummaa gididi uttidaashin doonnoy a kattanawu biyo ogeti keehippe iittoosona. Ayssi giikko tamaa eettidi tamman cuwan shoccettiyogee xinqqettiyaaba.

Keehippe zaafeti kumi uttidosayi maata malatidi keehi lo"iyaba gidiyo wode appe sintta baggaara duunnee diyagee asaa ayifiya be"ana mala wozanaa pashkkissana mala allaxxanawu keehippe go"iya boota.

Zal"eiya bootay asay zambbeeliya ekkidi ba koshshaa kunttanawu yiyo soho. zal'iya boottaankka diyaabay karotee, timattimme, donoy dees. Hagee asay qummaa maanawu ba namissaakka kalssanawu yiiri issoy issuwara laamettiyo soho.

Gadde giddon wolaytta asay tokiddi xaqamettiyo uuttaa, uuttappe yechchay, wossay, goodettay, unccay kiyees. Haagge uuttay billanduwaa kattidi maanawu keehippe wolayttan maadiya muussa qumma miishsha.

Xalotee asay tukkiyan caddidi yegiyo xaliya gidiyoode, xalotiya doonan coommiyode keehippe cammees. Xalotee uluwa hargiya pattiya xale gidiyoode, xalotee keehippe lo'o shin a camuwa watidi dandayaneesha.

Woxay wolaytta asay tukkiya gaccana malanne tiya badaala gaccidi maana mala maadees. Woxayo garssage shuchcha gidiyode bollage muyilaa geetes.

Paranjja naatiray asay ulloy sakiko caddi uyanawune haytta tukkiyan xaletan yeggidi sawuwa laamanamaladan maadees. Paranjja naatiray ga darkkon de'iya miishshsaa

Issi diran haattay shiiqidi duge biyaagaa gidoon naati bolaa meecettidi bantta miiriqaa bolaappe diggidi geeshshatettaa banttaagaa naagoosona.

Oyddu gedee de'iyo kaamee issi diran eqqi uttiis. Ha kaameekka asay yaanne haanne simerettana mala go'ettiyo miishshaa. Ha kaamee ba giddon usuppuna woykko oyddu asaa oyqqees.

Inkkiriitee wolayitta asay tamaa eettidi qumaa kattana mala maaddes, inkiriitee bootaappe bootaako qaaxxiyaaba gidiyoode abollankka qumay ka'es tukkee eqqes darobay oosettes

kokkay wolaytta asay miyo qumaappe issuwa gididaage i ka'iyoykka badalaara lokkomaara issippe bilandettidi ka'ees. kokkaa miyogeekka mooqiyana.

Wolayttan asay daro ufayssane allaxxidi son qumma katti giigissi shuukidi bonchchiyo baalappe issoy gifaata baalaa gidiyode Gifaatay wolayttaa laytta laamiyaa baale.

Keehippe lo'iyaa gela'iya keeriya inkkkiritiya bollan wottada a giddon shenddera qattayda deawus. I miyiyaraka masoppiyan maanawu lo'iya daaboy uttiis.

Kaltta tuutee kaltta yeggidi kalttan mittaa qerana mala maaddiyaa buqura kalttaa tuutee merettiyoyi mittaappe gidiyoode ballatti ekkiyaa mittaa massi giigissidi go'etteetes.

Bootta hummuna malatiya pooxa maayyi uttida naati oyqqiro gitaare keehippe lo''iyaaba gidiyoode keehippe lo''ees. yexxiyoode yexxa yexxa giissees a be'iyoode.

Daamoota deriya killi liiphiya bollan eqqada deriyara duge xeelliyo wode deree dugettayi ayba lo"iyabanne ha wozanaa kahaa shemppissiyaba gidiyoogaa bessanaassi issi na"iya sinttan eqqada pootuwa denddawus.

zaafiyaa bollan xaaxxeti uttida maatati zaafeti keehippe lo''idi beettana mala qamman eta puulay uttis. ha bootankka asay issiba azazzidi uyyana mala maaddiyo soho.

haasayaa loytti siyana mala go'ettiyo cengursaa miishshay maadiyoge asay qiibara haasaya sayana mala keehippe go'iya miishsha.

wolayttatto luxettaa maxxaafay oyddantto kifiliyaagee oyddantto kifiliyaa luxiyaa tamaareti keehippe wolayttattuwaa erana malanne wolayttattoy waanidi nabbabettidinne waanidi xaafettiyaakko erana mala go'ees.

Naatiray darotoo asay emere darkko baggaara ba shooqan tokkiyo puute. Naatiray darobawu xale gidiyode hegeetuppe issoykka uloy sakkikko naatiraa coommidinne caddi uyidi go'etteettees.

Shuhaassi go"ettiyo dorssati issi diran shiiqidi makkiinan caanettidi katamatiyaasa pudeko boosona. Ha dorssati shukettidi asay shaayiri maanawukka taman doyisi maanawukka keehippe mal"iya quma.

Maatay biittaappe mokkiyaaba gidiyoode away kiyiyoode maatay melinnekka biitta kiyigees. Iray bukkiyoode maatay keehippe puulati ekkidi biittappe pude purgidi mokkees. Maatay uttanawu miizzay maanawu keehippe maaddees.

So miishsha gidida buquraappe issoy utettawu maaddiya so wombbaraa. Wombbaray asay daapuriri yiidi shemppossi ba dulliya shemppissi ekkiyo Soho gidiyode wombbaraappe sinttaara diya xarapheezzay qumaa wottanawunne banttabaa oyiqqobaa wottanawu go'ettoosona.

Oyddantto bakkaa amaaratto qaala luxetta maxaafay tamare naatuyyo keehippe go"a immiyoogappe denddaagan ha maxaafay asa achcha ubban dossetees. Ha maxaafawukka bolla baggaa meray keehippe be'iyoode upayssiyaaga.

Amaaratto tamaare naatu maxaafay tamaareti amaarattuwa luxidi erana malanne amaarattuwa haasayaa geeshshi haasayana mala keehippe maaddees. Amaaratto tamaaretu maxaafay issintta kifiliyawu giigida maxaafa.

Ba binnaanaa pude cafaraara uttidaagaa suureyanawunne qanxxi olanaassi huuphe keetti biidi bana moorenna mala huuphiya qanxxiiddi ashshiyo maayuwaa ba bolla maayidi uttiis.

Asay issippetettan shiiqidi heeraa geeshshiyoogee keehippe lo'o. Heeraa geshshiyoogee heray geeyyennan yoyaa issi issi harggetuppe naages. heeraa geeshshatetta naagiyogee heeran Saro carkkoy carkkana mala maaddes.

Wolayttan ziiziya qaattidi allaxxidi guppi ekkir duriyo durssappe issoy Wolaytta woga durssa gidiyoode Wolaytta Woga durssaykka Wolaytta woga maayyuwaa maayyidi dulliya safari ekkidi duranaw keehippe injjetiya durissa.

Booraynne deeshshay shukettido kacee issisan shiiqaagee ayba iiti. Be'anawukka lo"enna xeelawukka iitees. Danggarssaa kacee ubba ubbaagaappe aadhdhi beettidi keehippe iitiyaba hagee.

Mittaa tokkiyogayyo maadoy biittay meecettidi beenna malattan maaddees. Hegappe simmiyode iray suure bukkana malanne suure carkkoy carkkana mala maaddees.

Zayitooniya mittay awankka bawu diccanawu inje gidira bootan kiyiigiyagaa gidiyode asay zayitooniya duutti duutti ekkidi miidi maadettes. Loyittidi zayitooniya miyaaba gidikko i uluwa sahissanawu gaaso gides.

Wolaytta asayi booraa shammidi son xiikkidi mizidi orddissidi shuhawu giyaa ekkidi yes. Giyaa yiida booraa shukkanawu koyyiya asayi shammidi booraa shukkidi ashuwa bayzzes. Ashoyi wolayttan wogaa qumaappe issuwa.

Goshshaa bollan gooyyeti bull''eti giigidasan mokkiiddi diya xiqqile goomenee i mokkidi irzzizoti mokkiyaaga gididiyoode a darottoo asay santta malatissi anccidi mees.

Keettay keexxeti simmin bollaara keettaa irappe ashshana mala maaddetiyo qorqqoroy issi diran eqqi uttiis. Qorqqoroy keehippe asawu maaddees. Qorqqoruwaa keetta kanchche gidenaashin asay ba yuushshuwaa aatti yeganashin diranawukka go''ettees.

So miishsha gidida buquratuppe issoy burccukkuwa gidiyode wolaytta asayi burccukkuwa haattaa uyanawunne immattayi yiyode maattaa aattidi immanawu go"ettes.

Moorettidi eqqida heezzu gediyaawa kaameta giigissiyo sohuwan Chuuchchu heezzu gediyaawa baajaajiya giigissiyo sohuwa...